Ab waxam baane bu góor njool te ñyuul mu ngi sol ab b bu weex di dawale ab balbikat bu weex la ak bu nete.

Ab xale bu jigeen, moomkat mingi tog ci toogu bu ñuul, mu ngi sol ab sippu bu dometaal ak mbubu bu weex, teg ci kawam lu sokola, gonne gi sax ku xees la, def kaala gu ñuul.

Nyeent jigéen yu taxaw lonkalante kenn kikat ku xees la yeneen ñett yi dañ xeeleer ñoomit amnañu sisol ay daggit amna kucce sorroog ni ngi taxaw deree.

ab waxambaane bu ngu góor te xeereer am na kat ku taxaw soldaar bu taxaw ci ginaawao moomkat më ngiy sol ab mbaxana bu ñuul te lit num sa lit ab bulo la ci kanam mëngi jaakarroo ay mikoro moomkat më ngiy sol ab weer ci ay butam

Ab palaat bu weex am ay nyiam, leggay kat mi ngi am ci pasipa buñ tooga ,krap buñ tooga, tamaté ak yenee ni feem , ci palaat bi.

ab gaal ci tëgg géej gaal bi kat ma ngi am ay waxambaana yu kóur ak yuy jigeen waxambaanay kat ma ngi am ay nit yu weex ak ay nit yu ñuul

Ay soldaar nyumit nak ay waxambaane yu ñuul len ñungi togg ci ay togu yu ñuul te ñungi ran saloo ñom de ñungi am ay botali ndox ak ay botali drink tegu si taabul ci seni kanam.

ab pa bu kur mom di ku ñul la chal ab mbaxane ak ab xaxtaan bu nete moomkat mi ngi jël ay loxom boolo tek ci kawam

Ab jànx bu njool te xeereer. Mu ngi sol ab dagit bu amut loxo. Dagit bikat ab mbazane la. Mu ngi teye posse bu sokolaax. Mu ngi solit ay takkaay.

Ay waxambaane yu góor, ñu ngi dawale ab bal, ñeenti dé ñu ngi sol amb bu xoxon am tuuti nete, yeneen ñaar ñaxa des ñu ngi sol amb bu wonete am tute verte.

Ab jànk bu tuuti, njool, ñul sol ab yare séet. Yere bikat ab borodé bu weex la, jànka bi kat yangi sol ay takkaay oor.

Ab waxambaani bu njool te ñuul, mungi sol ab mbaxana, mungi sol ab yari bu vexte am ñuul, moomkat mungi sëga tiim ab bal bi.

Ab gélegélé bu weex, mom kat mu ngi am ay nit ci béer, ñeenti waxambaane yu góor ñoo ngi aju ci kaw toog.

Aw waxambaane bu njool te ñyuul. Mu ngi sol ab yire bu weex am tuuti vert, nete ak xonk. Mu ngay dawale ab bal. Bal bikat bu weex la am tuuti bulo ak ñyuul ci biir estaate.

Ay jànk yu jigeen , ñoom kat ñu ngi toog ci ay toogi, di feete kanam, kenn ke kat m ngitee ab pakk ab ab sople, ñu se defa ngite ay sople ti paani ak shaako sople.